Abantu abathathu abakhanya besemagcekeni ekhaya, njalo abantu laba bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle abahamba besiza isigaba.

Abasebenzi besibhedlela abathathu abamileyo kukhanya begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njengabantu abasebenza labantu ababuya begula njalo begula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abantu abamileyo abanye njalo bahlezi phansi kukhona abagqoke amajazi amhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngodokotela kumbe omongikazi bakhanya bekhuluma labantu laba okutshengisela ukuthi bengabe bebayelapha.

umuntu ohlezi pansi ekhanya ukuthi bayamhlala ijekiseni yokuthi bamvikela emkhuhlaneni njalo kukhona abantu abamileyo bonke abantu laba bavale amakhala abo ukuthi bengathelelani imikhuhlane

Owesifazana ohlezi phansi, phambi kwakhe kukhona ogqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi sekungaba ngudokotela njalo kukhanya kukhona amfaka khona emakhaleni kalo ohlezi phansi.

ababili abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane bavale bonke lamakhanda njalo kukhona lowesilisa omileyo eceleni kwabo ogoqe izandla ogqoke iyembe kanye lebhulugwe elimnyama

Abantu abahlezi phansi okukhanya bethathwa i 'BP', kukhona njalo abagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba kuyibo omungikazi abahlola abantu laba umkhuhlane we'BP '.

Abantu kukhanya behlezi phansi, njalo kukhona phakathi kwabantu laba abagqoke impahla ezilombala olithanga, kanye lokumhlophe ekhanda, okukhanya bebambe ilembu elimhlophe, okutshengisela ukuthi kungaba ngabantu bezempilakahle.

Izisebenzi zesibhedlela ezigqoke impahla eziluhlaza njalo zavala amakhala abo kanye lekhanda okukhanya omunye wabo ebambe unyawo lesigulane esilele embhedeni waluphakamisela phezulu.

Umama ohleziyo ethwele umntwana, njalo ulukile ikhanda lakhe. Phambi kwakhe kukhona owesifazana okhanye emchasisela. Babambisane into engani libhuku okutshengisela ukuthi kungaba libhuku lomntwana esibhedlela, njalo eceleni kukhona owesilisa obambe iqolo.

Owesilisa uhlezi phansi eceleni kwakhe kukhona owesifazana olukileyo ikhanda lakhe ugqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngabasebenzi besibhedlala njalo kukhanya ebebambe lo owesilisa isandla okukhanya ukuthi engabe emhlaba.

Owesilisa ohlezi. phansi kukhanya ukuthi ugaxe isikhwama ugqoke iyembe emhlophe njalo ukhangele phezulu wakhamisa. Ukhona eceleni kwakhe ogqoke impahla zesibhedlela okhanya ukuthi ufuna ukumfaka eyinye into emlonyeni.

Owesilisa ogqoke ingwane ekhanda wavala lamakhala. Ugqoke iyembe elemikhono emide njalo elombala omhlophe. Eceleni kukhanya umongikazi emhlaba ijekiseni emahlombe

Abantu abanengi okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane bonke kanye lasemakhanda bagqoke izinto ezimhlophe njalo kukhanya abanye bathwele amaphepha amhlophe ezandleni kukhona lezigubhu.

Abantu abamileyo abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo bame endaweni elotshani nemuva kwabo kukhanya izihlahla ngokunjalo eceleni kukhona njalo okukhanya angani ngamasimu alime umumbu.

Owesifazana okhanya bemhlaba engalweni njalo ulukile ikhanda lakhe ngokumnyama wagqoka okumnhlophe phezulu kukhona eceleni kwakhe okhanya egqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle bonke bavale amakhala abo ukuze bengathelelani imikhuhlane.

Owesifazana ongaba ngumongikazi kumbe udokotela ekhanya evale amakhala akhe ukuthi engabambi umkhuhlane. Uthwele ijekiseni esandleni uhlaba umuntu ohlezi ukuthi umvikela emkhuhlaneni.

Abantu abahlezi phezu kwezitulo ezilombala njalo phakathi kwabantu laba kukhona okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle abagqoke impahla zesibhedlela njalo bavala lamakhala abo.

Umama uhlezi phansi ubophe ubuso okutshengisela ukuthi engabe esizwa ubuhlungu eceleni kwakhe kukhona ongani uyamhlaba okungaba ngumongikazi njalo ngemuva kukhanya omongikazi abahleziyo.

Abantu abanengi abamileyo, abanengi bangkhona kukhanya kungabantwana njalo kukhona umama oguqileyo okhangele phansi. Umama lowo uphahlwe ngabantu ababili abesilisa, okutshengisela ukuthi kukhona abakukhulumayo.

Umama okukhanya equthile ekhelela amanzi ubambe isigubhu esilombala olithanga njalo ngemuva kwakhe kukhona impahla ezikhanya ukuthi zichayiwe eceleni kwakhe njalo kukhona isihlahla esikhanya amahlamvu aluhlaza.

Abantwana abame eceleni komgodi njalo phansi kukhona izigubhu ezilombala olithanga okutshengisela ukuthi bazokukha amanzi ngazo kukhona njalo owesifazana ogqoke okumhlophe phezulu.

Umntwana ukhanya esemgodini, njalo kulamabhakede amhlophe phansi okutshengisela ukuthi uzokukha amanzi ngawo Njalo ukhanya egezisa elinye. Eceleni kwakhe kugcwele izihlahla eziluhlaza.

Ababili abakhanya behlezi ezitulweni okutshengisela ukuthi kungaba yindoda lomfazi. Njalo kukhona ohleziyo phakathi kwabo okukhanya ukuthi engabe engumuntu wezempilakahle exoxa lalaba ababili.

Abesilisa ababili abakhanya bejabule kakhulu njalo bakhanya behleka bonke. Bagqoke amasudu amahle. Amasudu lawa akhanya alombala omnyama njalo kukhanya beqhawulana ezandleni.

Abantu abanengi abahlezi okukhanya ukuthi bengabe besemhlanganweni njalo kulamatafula phambi kwabo. Phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi kanye lezikhwama. Kukhona njalo omileyo phakathi kwabo okhanya engumuntu wesifazana.

Abantwana abanengi abagqoke amaYunifomu njalo afananayo alamayembe alithanga njalo phakathi kwabo kukhona abantu abamileyo okukhanya ukuthi kungaba ngabantu abasebenza kwabezempilakahle

Inkazana ekhanya izithada kakhulu igeza izandla ukuze ingatholi ingcekeza njalo ngemuva kwayo kukhanya izihlahla kukhona njalo izakhiwo ime egcekeni elihlanzekileyo.

Abantu abanengi abagcweleyo abesilisa kanye labesifazana okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha, abanye abaphambili baguqile njalo abanye bamile, bagqoke okumhlophe phezulu.

Abantu abamileyo Kanye labahleziyo, kukhona umama ohlezi phansi othwele umntwana njalo kukhona omileyo okhanya laye ethwele umntwana. Eceleni kwakhe kukhona owesilisa omileyo

Abantu abanengi abamileyo njalo abanye bagqoke impahla ezifananayo okutshengisela ukuthi kungaba kungabantu bezempilakahle phakathi kwabo ukhona ubaba igqoke isudu enhle elombala omnyama

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi begeze izandla ngemuva kokubana basebenzise izambuzi bayabe bezivikela emkhuhlaneni eminengi njalo abantu kuthiwa kumele behlale endaweni ehlanzekileyo ukuthi bengatholi imkhuhlane

Abantu okukhanya behlezi phansi okutshengisela ukuthi kukhona abakulaleleyo kumbe abakufundiswayo. Phambili kwabantu laba kukhona ongumama ogqoke ijazi elimhlophe oluke lekhanda ekhanya ukuthi uyakhuluma.

Izulu linile kulamanzi phansi kukhona abantwana abamileyo duzene lamanzi kukhona njalo umntwana ongumfana omileyo othwele amabhodlela amabili esandleni njalo ugqoke ihembe elithanga phezulu kukhanya kugcwele utshani kanye lezihlahla ezikhanyayo.

Omama ababili abakhanya bebambisane isaka lomuntu okhanya engowesilisa njalo kukhona amasaka amanengi ngemuva kwabantu laba kukhanya kulezihlahla eziluhlaza tshoko

Umntwana oyinkazana, okhanya emile egeza izandla zakhe empompini, njalo ngemuva kwakhe kukhanya kulezihlahla kuphinde kube lezakhiwo, phansi kukhanya umhlabathi, njalo kukhanya kuhlanzekile endaweni ami kuyo.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Abantu abanengi abagcwele lapha ngabantu abamhlophe esibabiza sithi ngamakhiwa njalo phezulu kwamatafula abo kugcwele amanzi okunatha kanye lamaphepha.

Abantu abongomama abathathu abahlezi phansi abaqhiye amakhanda abo eceleni kwabo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi ngudokotela umhlola umama ibp ngotshina wakhe

Owesilisa omileyo duzane lomduli emdulwini kukhona ibhakane elikhulu elimhlophe elikhanya libhaliwe okutshengisela ukuthi lingabe libhalwe ibizo lale indawo.

Ugogo okhanya esegugile kakhulu njalo uqhiye ikhanda ugogo lo kukhanya ukuthi engabe egula umkhuhlane wengqondo njalo eceleni kwakhe kukhanya okuluhlaza.

Owesifazana okhanya egqoke kuhle, njalo ugqoke isigqoko esilombala olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka, esandleni sakhe uthwele ibhuku njalo ugqoke amagogolosi ekhanya elenwele ezinhle kakhulu.

Abesifazana ababili abahlezi phansi okukhanya ukuthi bengabe bexoxa .Omunye uyahlekelela ngoba uveze amazinyo amhlophe. Njalo omunye uthule ukhangele lo omunye okutshengisela ukuthi engabe ekhona amtshela khona.

Umuntu ohlezi phansi okhanya engowesilisa okutshengisela ukuthi umuntu lo akaphilanga kahle engqondweni njalo ukhanya ebukeka ingcolile eceleni kwakhe njalo kugcwele ingcekeza enengi kakhulu

Indawo ekhanya ibukeka inhle kakhulu kugcwele izihlahla eziluhlaza kule indawo njalo kukhanya amabhilidi atshiyeneyo kukhona njalo imifanekiso ececesiweyo kele indawo.

Abantu abakhanya bemile efasiteleni njalo bukhona utshani obuluhlaza phansi obuhle njalo lebhakani elimhlophe elibhaliweyo kukhanya lezitulo ezimnyama ezingahlalanga bantu ezibhedlela.

Isigulani esikhanya sihlezi embhedeni okukhanya ukuthi silimele lapha esiphongo. Eceleni kukhona umtshina njalo duzane lomtshina kukhona omileyo otshengisela ukuthi ngowesilisa ogqoke iyembe emhlophe.

Abantu abakhanya begqoke okumhlophe phezulu bamile esibhedlela. Njalo phansi kukhona abantwana ababili okutshengisela ukuthi bengabedlala. Eceleni kwabantwana kukhona owesifazana omileyo njalo kukhanya lezitulo ezimnyama.

Itafula ekhanya ilezigubhu ezimhlophe phezulu phakathi kwezigubhu lezi kukhanya kukhona umuthi njalo ngaphansi kwetafula kukhona ezinye izinto ezinengi ezinjengamabhokisi kanye lezinye izigubhu

Abantu kukhanya behlezi ezitulweni zesibhedlela njalo kulezikhwama eceleni kwabo. Kukhona njalo omileyo kukhanya efake izandla esikhwameni ogqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kuyisisebenzi sesibhedlela.

Abathathu abamileyo, kukhona ababili abesifazane. Owesilisa ugqoke ijesi elombala olithanga njalo kukhanya ethwele ibhokisi esandleni sakhe. Abesifazana laba bakhangele owesilisa.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kanye ngamnyama. Okukhanya ukuthi kungabe kulibizo lesibhedlela elibhalwe lapho kanye besipha lemilayezo yabantu abangena esibhedlela . Bayafika bebale okubhalwe ebhakaneni leli.

Itafula elikhanya lilezinto ezinengi phezulu. Kukhona izigubhu ezimbili, ezilombala omhlophe ezikhanyayo, njalo ngaphansi kwetafula kukhona amabhokisi amanengi. Kanye lesigubhu. Asazi ukuthi kungabe kulani phakathi kwamabhokisi lawa.

Owesifazana ohleziphansi egqoke ijazi elimhlophe phezulu , kukhanya elenwele ezinkulu ezimnyama njalo uphethe usiba esandleni sakhe kwesinye isandla uthwele okungani ngumakhala ekhukhwini phezulu kwamatafula kulama lephutophu.

Owesifazana okhanya ehlezi phansi, ugqoke ibhatshi elimhlophe njalo ulenwele ezinkulu ekhanda lakhe ezimnyama. Esandleni uthwele usiba njalo phezulu kwetafula kukhona amalephuthophu.

Abantu abamileyo abagqoke amabhatshi amhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kungabafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi njalo kukhona ohlezi phansi okukhanya ukuthi bengabe bemelapha kukhanya lamafasiteli endaweni abakiyo phakathi njalo kuhlanzekile

Umuntu ubambe umtshina ngezandla njalo kukhona okukhanya ukukhangela, eceleni komtshina ikhona

Abafundi bemfundo yaphezulu abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi omunye kukhanya emile njalo abanye bahlezi. Phezulu kwetafula kukhona ibhuku kukhona omunye othwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala.

Kugcwele izinto ezinengi phezulu kwetafula ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi abantwana besikolo Abafundela ukuba ngodokotela kumbe ngomongikazi bayafunda lapha njalo basebenzisa izinto zonalezi

Abantu abamileyo abagqoke amajazi amhlophe bonke phezulu okutshengisela ukuthi kungaba ngabafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi esibhedlela

Owesilisa kanye lowesifazana abahlezi phansi, owesifazana ukhanya elukile ikhanda lakhe ngento emnyama njalo uphinde wagqoka into emnyama phezulu ,owesilisa ugqoke okumhlophe phezulu

Kukhona umuntu olele phansi. Okhanya engowesilisa, njalo eceleni kwakhe, kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe. Okukhanya ukuthi kungaba ngodokotela, kumbe omongikazi. Abakhanya besiza lumuntu. Umuntu ulele etshanini, obuluhlaza phansi.

Abantu abanengi abagcwele emgwaqweni eceleni kulamabhilidi akhanyayo njalo kuphinde kukhanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko abantu laba bagqoke izinto ezimhlophe phezulu abanengi babo.

Owesilisa omileyo ngemuva kwakhe kukhanya kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza njalo ukhanya ethwele iphepha elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu kukhanya lamabhilidi eceleni .

Umama sezewalala ebhetshini kukhanya ebambe ikhanda lakhe, kukhona njalo omunye omileyo othwele isikwama, kuphinde kukhanye labanye labantu abahlezi emabhetshini okutshengisela ukuthi basesibhedlela.

Izigulane ezilele embhedeni kukhona ababili abagqoke ama yunifomu amhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngomongikazi. Omunye njalo uthwele amabhuku esandleni okukhanya ukuthi engabe kukhona abakubhalayo.

Esibhedlela akukhanyi yena umuntu. Kukhona utshani obuluhlaza phansi njalo duzane lotshani kukhona isihlahla esincane esiqunywe kuhle kakhulu esenza kubekuhle lapha njalo isihlahla lesi silamahlamvu aluhlaza.

Imota esibhedlela emhlophe elokubomvu njalo ibhalwe ngamabala abomvu okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lesibhedlela . Kukhona njalo izihlahla ezikhanyayo phezulu. imota leyi ilamavili amnyama.

Abantu abanengi abahlezi phansi okutshengisela ukuthi balinde ukusizwa, njalo kukhona abamileyo duzane lamafasiteli okutshengisela ukuthi bayasizwa lapho. Kuhlanzekile endaweni leyi okutshengisela ukuthi kusesibhedlela.

Isigulane esikhanya silele embhedeni njalo sivale amakhala ngesifonyo kukhona eceleni owesifazana okhanya ukuthi engabe ekhuluma lesigulane leso. Eceleni kukhanya iisgubhu samanzi okunatha.

Izimota ezinengi ezimileyo emagcekeni esibhedlela. Izimota lezi zingabe zithwala izigulane kumbe abasebenzi besibhedela. Kukhona njalo amafasiteli akhanyayo kanye lebhilidi elimhlophe.

Imota emileyo duzane lesango lesibhedlela isango leli lilombala omhlophe njalo phakathi kukhanya kuleyinye imota enkulu elombala omhlophe kukhona njalo ibhilidi lapho elilamafasiteli.

Emdulwini wesibhedlela phezulu kukhona amabala abhaliweyo ngokumnyama okungabe kulibala lesibhedlela njalo umduli wakhona kukhanya umhlophe kubukeka kuhlanzekile phakathi okutshengisela ukuthi kusesibhedlela.

Esibhedlela phakathi kukhona omongikazi okukhanya bemi embhedeni yezigulane okutshengisela ukuthi bengabe behlola izigulane njalo zikhona ezinye izigulani ezileleyo lapho abanye njalo bahlezi.

Kulezi mota ezimbili ezikhanyayo zimile kukhona njalo kukhona abantu abamileyo eceleni kwabantu kukhanya kulamaluba amahle acecise isibhedlela kukhona njalo lotshani obuluhlaza obuhle phansi.

Abesilisa kanye labesifazana abamileyo okutshengisela ukuthi kungabe kuyizisebenzi zesibhedlela. Ngemuva kwabo kukhona umduli okhanyayo olezitina njalo phansi lapho abami khona kukhanya kubukeka kukuhle kakhulu njalo kuhlanzekile.

Umntwana omileyo emagcekeni esibhedlela eceleni kwakhe kukhanya kulamaluba amahle acecisileyo njalo kukhona okhanyayo omileyo ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi engabe esebenza esibhedlela.

isigulane esileleyo embhedeni okukhanya simbathe ilembu elimhlophe njalo eceleni kwakhe kukhona omunye umbheda njalo kulesitulo esiseceleni kombheda esilombala oluhlaza okwesibhakbhaka

Abantu abahlezi phezu kwezitulo ezimhlophe, kukhona njalo abagqoke okumhlophe phezulu, okungaba ngodokotela. Kukhona umama njalo omileyo ogoqe izandla, omunye uhlezi phansi ugqoke okubomvu phezulu, bambambe isandla.

Abantu abahlezi phansi esibhedlela Njalo kukhona abanye abamileyo .Kukhona indawo enhle eyakhiwe ngamatshe .Njalo kukhanya kulesihlahla esikhulu phakathi kwale indawo .Kukhona utshani obuluhlaza phansi .

Abantu ababili abakhanya bekhotheme esibhedlela okukhanya ukuthi bengabe bedobha ingcekeza etshanini utshani bukhanya bubuhle kakhulu njalo buluhlaza akhona amaluba acecisileyo kulesi isibhedlela.

Imota yesibhedlela elompala omhlophe kanye lobomvu ebhalwe ngamabala abomvu okukhanya ukuthi ingabe ifile amavili awo abhazelele okutshengisela ukuthi ayihambi njalo kulezihlahla ezikhanya ngemuva kwemota leyo.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamnyama. Eceleni kwebhakani kukhanya kulezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza .Njalo kukhanya lomhlabathi phansi.

Abantu abakhanya ukuthi badobha ingcekeza phansi etshanini obuhle obuqunywe kuhle kakhulu njalo buluhlaza utshani lobu kukhona amaluba eceleni acecisileyo njalo kukhanya kubukeka Kuhlanzeke kakhulu kuli ndawo okutshengisela ukuthi kusesibhedlela

Abantu abakhanya ukuthi bayahamba emacekeni esibhedlela kukhona izimota njalo ezimileyo imota lezo zilompala omhlophe njalo kukhanya izihlahla ezinkulu kanye lomduli wesibhedlela.

Isakhiwo esihle okutshengisela ukuthi kungaba sesibhedlela njalo sibhaliwe ngamabala amnyama phezulu, okungabe kubhalwe ibizo lesibhedlela. Eceleni kukhona utshani obuluhlaza obukhanyayo, ngemuva kwesakhiwo lesi kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo njalo.

Owesifazane ohleziyo, ogqoke ibhatshi elimhlophe njalo phambi kwakhe kulebhuku elivuliweyo okukhanya ukuthi uyabhala. Esandleni uthwele usiba. Eceleni kwakhe kukhanya amagabha amanengi kanye lamabhokisi.

Isigulane esikhanya singena phakathi kwento engaba ngumtshina, njalo eceleni kwakhe kukhona owesilisa omileyo, njalo kukhona owesifazana okhanya ekhangele ilephuthophu. Okukhahya ukuthi kukhona abakuyenza isigulane lesi esileleyo.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle bagqoke izifonyo zabo emakhaleni okukhanya ukuthi bazivikela emikhuhlaneni ehlukeneyo njalo bagqoke lezikipa ezimhlophe omunye uthwele usiba esandleni.

Abasebenzi besibhedlela okukhanya begqoke impahla ezilombala oluhlaza bavalile Kanye lamakhanda okukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo kumbe abafundiswayo phakathi lapha.

Umuntu ogqqoke impahla zesibhedlela okukhanya ukuthi engabe eyisisebenzi sesibhedlela uthwele into esandleni sakhe ekhanya ebambe isandla somuntu okukhanya ukuthi ufuna ukumhlaba ngakho lokhu akuphetheyo.

Umama ohlezi phansi eceleni kwakhe kukhanya umtshina njalo kukhona obambileyo ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela kukhanya ebambe umama lowo isifuba bonke bavalile amakhala abo.

Umuntu okhanya engowesilisa ehlezi phansi, eceleni kwakhe kukhona umuntu ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela, okukhanya ukuthi angabe ezoxisana lobaba lo ohlezi phansi.

Abasebenzi besebhedlela abakhanya ukuthi basesemsebenzini baqoke izimphahla zesibhedlela njalo bonke bavale amakhala ngezifonyo, baqokile lasemakhanda abo okukhaya ukuthi bazivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane.

Abantu abahleziyo kukhona njalo itafula phezulu kwetafula kukhona ilaptop emnyama njalo kukhanya kulomuntu oyisebenzisayo ogqoke ijazi elimnyama kukhona abantu abamileyo eceleni kwetafula.

Kugcwele izinto phezulu kwetafula okukhanya ukuthi okunye kwakhona ngamabhuku, ukhona ohleziyo othwele usiba esandleni ekhanya eqhubela umama omileyo into esandleni njalo umama lowu ugqoke okulithanga phezulu.

Isigulane esilele embhedeni, eceleni kwakhe kume owesilisa otshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Kukhona akubambileyo esandleni okukhanya ekutshengisa isigulane lesi esileleyo.

Owesifazane okhanya ekhathazekile kakhulu njalo ukhangele phansi wavala amahle akhe kukhanya inwele zakhe , ubambe isandla esiphongo okutshengisela ukuthi engabe becabanga nzima lumuntu

Abantu abathathu okukhanya behleka okutshengisela ukuthi bengabe bejabulile njalo kukhona olele embhedeni ababili baqgoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi basebenza khonapha njalo bangani baxoxa lesigulani lesi esileleyo

Owesilisa ohleziyo ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya ebambe eyinye into esandleni sakhe engani uyifaka komunye umunwe phansi kukhona into emnyama asazi ukuthi engabe uzihlolani.

Umuntu wesilisa ohlezi phansi egqoke iyembe elemikhono emide elombala omhlophe okukhanya phambi kwakhe kulomtshina njalo umtshina lowu bawufake ebusweni bakhe asazi ukuthi ubaba lowu bengabe bemhlolani.

Owesilisa okhanya ehlezi phansi wakhothamisa ikhanda lakhe .Kukhanya ngumuntu omdala osekhulile ,inwele zakhe sezisiba mhlophe .Njalo ubambe intonga esandleni, eceleni kwakhe kukhona ingani ngumongikazi kumbe engaba ngudokotela.

Abantu ababili abesifazana abahlezi phansi. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela njalo ubambe umama ihlombe okukhanya ukuthi engabe exoxisana lomama lowu

Abantu ababili abagqoke impahla zesibhedlela okukhanya ukuthi kungabe kuyizisebenzi zesibhedlela phakathi kwabo kukhona ogqqoke ijazi elimhlophe omunye ugqoke okulombala oluhlaza bonke bavalile amakhala abantu laba ukuthi bengatholi umkhuhlane

Umama uhlezi phansi okukhanya ukuthi bamhlola iBP njalo eceleni kwakhe kukhona umongikazi ogqoke igazi elimhlophe okukhanya ethwele umtshina okutshengisela ukuthi nguye ohlola umama iBP

Abantu abamileyo abagqoke impahla eziluhlaza abanye bakhona kukhona njalo omunye owesilisa oquthileyo okukhanya ukuthi kungaba ngabafundi abangabe befundela ukuba ngomongikazi kumbe ngodokotela esibhedlela.

Umuntu ohlezi phansi, okukhanya ukuthi ubulawa ngamadolo. Ukhona njalo eceleni kwakhe ombambe umbala okutshengisela ukuthi engabe emelula kumbe emelapha idolo lakhe.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya ephakamise izandla zakhe zombili, ukhanya ubambe umtshina ngezandla zombili njalo eceleni lwakhe kukhona umuntu ohleziyoogqoke okubomvu asazi ukuthi bengaba besenzani ngalo umtshina

Isitulo esimnyama eskhanyayo njalo kuletafula ,kugcwele izinto ezitshiyeneyo phezulu. Ngaphansi kwetafula kukhona isigubhu njalo esilombala olithanga. Eceleni kukhona njalo umtshina asazi ukuthi ngowani umtshina lowo.

Amabhodlela akhanyisela ukuthi engabe elomuthi phakathi njalo anamathiselwe amaphepha amhlophe kukhona okubhaliweyo okutshengisela ukuthi kungabe kungamabizo emithi

Impompi ecazimulayo ekhanya ukuthi yikho lapho abantu abagezela khona izandla, njalo eceleni kompompi kukhona umuthi otshengisela ukuthi ngowokugeza izandla ukuze zihlanzeke.

Umuntu wesifazana ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi engaba ngudokotela uphethe usiba lwakhe uyabhala ephepheni elimhlophe ngemuva kwakhe kukhanya imibheda yezigulane okutshengisela ukuthi zilele.

Itafula elimhlophe elikhanya lilezinto ezitshiyeneyo phezulu . Eceleni kwetafula kukhona izithulo ezimbili. Njalo emdulwini kule mifanekiso emibili emihle. Kuhlanzekile kuleyindawo.

Owesilisa ogqoke iyembe elemkhono emide elombala obomvu. Njalo kukhona ilephuthophu, phambili kwakhe okukhanya ukuthi kukhona akukhangeleyo. Eceleni njalo phezulu kwetafula kulomakhala ekhukhwini.

Amagabha amancane amathathu akhanya engabe elomthambiso phakathi kukhona elilesivalo esimhlophe njalo elinye lilesivalo esilithanga elinye lilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazana okhanya egqoke ijazi elimhlophe uthwele usiba lwakhe okutshengisela ukuthi uyabhala phezulu kwetafula kukhona amaphepha amhlophe njalo ngemuva kwakhe kukhanya kulabantu abalele embhedeni okutshengisela ukuthi kungaba yizigulane.

Umtshina omkhulu okukhanya ungene umuntu phakathi, otshengisela ukuthi ngumuntu oyindoda ogqoke amasokisi amhlophe, njalo kukhanya bemhlola phakathi komtshina lowu.

Omama ababili abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama. Kukhanya bethwele abantwana ezandleni njalo babukeka bejabulile kakhulu okutshengisela ukuthi bengabe beqeda ukubeletha.

Omama abahlezi phansi omunye uthwele umntwana njalo ufake iqhiye emnyama ekhanda kukhona ofake iqhiye ebomvu njalo uhlezi wakhothamisa ikhanda lakhe wakhangela phansi.

Abathathu abamileyo ababili ngabesilisa okukhanya behleka njalo eceleni kukhona owesifazana olenwele ezimnyama bonke bagqoke impahla zesibhedlela okutshengisela ukuthi bengabe besebenza khonalapha.

Omama abahlezi phansi, abagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka, kanye lokunye okumhlophe bathwele abantwana njalo abanye bakhanya beminyisa abantwana laba, babukeka bethokozile omama.

Umuntu okhanya ebambe umntwana. Umntwana lo kungani akezwa kuhle, ngoba kukhona abamfake khona emakhaleni okungaba kuncedisa umntwana lo ukuba aphefumule, ngoba kungani yagula.

Owesifazana ohleziyo ekhanya emunyisa umntwana omncane njalo kabukeki njengomuntu ojabulileyo ebusweni bakhe lendawo ahlezi kuyo kayihlanzekanga asondawo engabe ilungele umuntu olomntwana omncane.

Umama uhlezi uthwele umntwana njalo uqhiyile lekhanda eceleni kwakhe kukhona umongikazi ogqoke okuhlophe ekhanya exoxisana lomama lowu njalo phezu kwetafula kukhanya kulamabhuku.

Abantu abamileyo. Kukhona njalo umama ohlezi phansi. Okukhanya bembambe isandla sakhe. Phambili kulamamalowu. Ukhona ogqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela njalo ubambe umama ingalo okutshengisela ukuthi engabe emthatha i BP.

Umbheda okhanya ukuthi bafuqa ngawo izigulane esibhedlela. Umbheda lowu ulombala omnyama phezulu njalo ulezinsimbi ezicazimulayo, phansi ulamavili okuhamba.

Nxa ufuna ukuba ngudokotela uyahamba uyefundela esikolo. Akhona amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela ngakho uyafunda ukuwasebenzisa ukuze kungafika ogulayo ukwazi ukuthi uthatha yiphi ithulusi umncedise.

Amathulusi amanengi akhanya phansi, amathulusi lawa asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa bayabe belapha izigulane. Bayabe bekwazi ukuthi isigulane esibulawa ngumkhuhlane onje usebenzisa ithulusi enje.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathulusi atshiyeneyo nxa belapha izigulane kuyabe kusiya ngokuthi kuyabe kufike isigulane esibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Amagabha amanengi alombala olithanga okutshengisela ukuthi alezinto phakathi njalo eceleni kukhona okucazimulayo osokungaba yimitshina engabe isetshenziswa izinto ezitshiyeneyo.

Odokotela kanye labomongikazi ezibhedlela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa behlola abantu abagulayo kukhona ithulusi abayifaka ekhwapheni eyokuhlola isigulani ukuthi umzimba utshisa okungakanani

Kugcwele imitshina eminengi phakathi lapha okukhanya ukuthi isetshenziswa ngodokotela. Odokotela yibo abakwazi ukuthi imitshina leyi ingabe isebenza njani njalo ilapha njani abantu.

Amabhokisi amabiili amhlophe, elinye lilombala oluhlaza njalo eceleni kukhona amaphilisi ayisithupha. Amabhokisi lawa abhalwe ngamabala aluhlaza njalo elinye libhalwe ngamabala amnyama.

Amabhodlela amane, amabili aleziciko ezibomvu, njalo elinye lilesiciko esiluhlaza, elinye lilesiciko esiluhlaza okwesibhakabhaka. Amabhodlela lawa akhanya ebhaliwe.

Ibhokisi elimhlophe kanye lokubomvu elibhalwe ngamabala abomvu kanye lamhlophe njalo eceleni kukhona imbodlela emhlophe elokubomvu elesiciko esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuthi wokukhwehlela, kukhona imithi yabantwana abancane njalo kukhona imithi yabadala. Imithi yabantwana abancane uyahle uyibone ngoba iyathanda ukuba lemifanekiso eyabantwana kwezinye izikhathi.

Ibhokisi elimhlophe kanye lokubomvu elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama ibhokisi leli lilomfanekiso kamama lobaba labantwana ababili njalo eceleni kukhona imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe.

Ikhona imithi enathwa ngabantwana nxa bekhwehlela njalo ikhona imithi enathwa ngabadala nxa bekhwehlela, imithi yabantwana izikhathi ezinengi kuyabe kufanekisiwe umfanekiso wabantwana emabhokisini emithi.

Ibhokisi elikhanya ukuthi lingabe lilamaphilisi eceleni kwebhokisi leli kukhona amabhodlela ama thathu , amabili amabhodlela alezivalo ezibomvu njalo elinye lilesivalo esiluhlaza okwesibhaka bhaka.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu. Eceleni kukhanya amaphilisi amanengi amhlophe okutshengisela ukuthi ukhona oseke wanatha.

Ibhokisi lomuthi elikhanya limhlophe lilokubomvu elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona imbodlela elesiciko esimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba yimbodlela yomuthi wamehlo.

Amabhokisi awamaphilisi njalo eceleni kukhanya kulamagabha amakhulu alezivalo ezimhlophe kukhona njalo amanye amagabha amancane amhlophe alezivalo ezimhlophe okutshengisela ukuthi engabe elamaphilisi phakathi.

Amaphilisi amanengi akhanya ukuthi angabe eselapha izinto ezitshiyeneyo ngoba amaphilisi lawa awafanani ngokombala asazi ukuthi engabe eselapha wuphi umkhuhlane.

Amabhokisi amaphilisi alombala omhlophe abhalwe ngombala omnyama aphezulu kwetafula. Eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe. Asazi ukuthi amaphilisi lawa angabe elapha uphi umkhuhlane.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi. lmbodlela leyi ilesiciko esimhlophe njalo ibhalwe ngamabala amanyama okutshengisela ukuthi sokungaba ngumuthi wokukhwehlela ophakathi

Amabhokisi alombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka abhalwe ngamabala amhlophe njalo eceleni kukhona amaphilisi alombala omhlophe lolithanga asazi ukuthi engabe eselapha siphi isifo.

Ibhokisi lomuthi njalo ibhokisi leli lilemfanekiso engani ngabantwana eceleni kwebhokisi ikhona njalo imbodlela layo elomfanekiso ongani ngowabantwana okutshengisela ukuthi kungabe kungumuthi wabantwana wokunatha.

Ibhokisi elimhlophe elilombala obomvu elibhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu eceleni kukhona imbodlela emhlophe elesiciko esimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngumuthi owokuthontisela amehlo

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, eceleni kwebhokisi leli ikhona imbodlela ekhanya imnyama njalo linamathiselwe iphepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama.

Ibhodlela elikhanya ukuthi lingabe lilomuthi phakathi elilesivalo esimhlophe njalo linamathiselwe ngephepha elimhlophe elibhalwe ngokumnyama. Eceleni kwebhodlela leli kukhona ibhokisi.

Ibhokisi lamapills elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomunye omhlophe njalo libhalwe ngamabala amhlophe eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe layo imhlophe

Ibhokisi elamaphilisi elibhalwe ngamabala emnyama njalo lilomfanekiso wezinyamazana ezitshiyeneyo, kukhona elombala omhlophe kanye lomnyama ezinyamazaneni lezi.

igabha elamafutha elikhanya lilamafutha amhlophe phakathi njalo lilompala omnyama kanye lomhlophe laphinda labhalwa ngamabala amnyama eceleni kukhona okuluhlaza okukhanyayo

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela ibhokisi leli selingaba lomuthi phakathi njalo libhalwe ngamabala amhlophe laphinda laba lomfanekiso womntwana omncane okutshengisela ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana abancane.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza elikhanya libhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi asazi ukuthi engabe eselapha mkhuhlane bani amaphilisi lawa

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilesivalo esimhlophe njalo lilomfanekiso ongani lihlamvu liphinde libhalwe ngamabala abomvu eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi amanengi

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga elibhalwe ngamabala amhlophe njalo eceleni kukhanya kulembondlela etshengisela ukuthi ilomuthi phakathi imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe

Amabhokisi amanengi alemibala etshiyeneyo okutshengisela ukuthi kungaba ngamaphilisi atshiyeneyo njalo kukhona amaphilisi eceleni alombala omhlophe konke lokhu kugcwele phezulu kwetafula.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye liluhlaza, libhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Eceleni kukhona njalo igabha elitshengisela ukuthi lingabe lingelamafutha elimhlophe elilombala omhlophe lalo elibhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lomuthi elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu kanye lamnyama. Lifanekiswe umfanekiso wilihlo. Njalo eceleni ikhona imbodlela elesivalo esimhlophe, okutshengisela ukuthi kungabe kungumuthi olapha amehlo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza njalo eceleni kwebhokisi kukhona amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi lawa ayisithupha , asazi ukuthi engabe eselapha wuphi umkhuhlane.

Owesilisa kanye lowesifazana abakhanya bekhathazekile kakhulu loba owesilisa ubambe ikhanda okutshengisela ukuthi uzwa ubuhlungu njalo ngumuntu osekhulile ngoba kukhanya ngenwele ezimhlophe ekhanda.

ababili abesifazana okukhanya bejabulile bonke bakhanya amazinyo okutshengisela ukuthi bayahlekelela bakhanya bemile okokuthi bengabe bethatha umpikitsha ngemuva kukhona okumhlophe okukhanya kubhaliwe

Amabhodlela amabili atshengisela ukuthi alomuthi phakathi. Eyinye ilesivalo esimnyama eyinye njalo ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Amabhodlela lawa abhalwe ngamabala amnyama.

Abantu ababili, owesifazana lowesilisa abamileyo. Kukhanya phezulu kwetafula kulele umntwana omncane. Owesilisa ubambe umntwana lowu njalo owesifazana kukhanya ebukele okwenziwa ngowesilisa.

Owesifazana ohlezi phansi ogqqoke kuhle kakhulu impahla ezimnyama njalo ekhanda ulukile ngokumnyama kukhanya ukuthi uyakhuluma ugqoke lamagogorosi ngokunjalo.

umama ohleziyo okhanya elukile ikhanda lakhe ngento emnyama uthwele umntwana umama kukhanya ukuthi akagqokanga phezulu uvale umntwana ngelembu elimhlophe

Isandla esikhanya sibambe imbodlela, imbodlela leyi ilamaphilisi phakathi amanengi. Amaphilisi lawa alombala omhlophe, njalo asazi ukuthi ngamaphilisi alapha wuphi umkhuhlane.

Owesifazana ohlezi phezulu kwesitulo esilombala omnyama njalo eceleni kwakhe kukhona owesilisa okhanya ukuthi engabe emthatha iBp njalo ugqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela.

Owesilisa okhanya efake isifonyo emakhaleni, okutshengisela ukuthi uzivikela emkhuhlaneni njalo ubambe umuntu umlomo. Eceleni kwakhe kukhanya owesifazana ofake isifonyo laye.

Izisebenzi zesibhedlela ezimbili ezigqoke ama uniform afananayo aluhlaza ngokombala njalo bonke bavale amakhala. Kukhanya embhedeni kulele isigulane omunye ubambe unyawo lwesigulane waluphakamisela phezulu.

Owesilisa ubambe ibhasikili, phezulu kwebhasikili kukhona umntwana oyinkazana, otshengisela ukuthi bengabe bemfundisa ukutshova ibhasikili leli, eceleni njalo kukhona isitulo esimnyama esikhanyayo.

Owesifazana omileyo, ogqoke ibhatshi elimhlophe phezulu. Ukhanya elukile ikhanda lakhe. Eceleni njalo kukhanya isitulo esilombala omnyama. Phezulu emdulini kukhona njalo okukhanya kunamathiselwe.

Owesilisa ohlezi phansi ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo wafaka lokunye okumnyama phezulu ufake izandla zakhe phezulu kwetafula okukhanya ukuthi kukhona akuchasisayo.

Umama ukhanya ebambe umntwana uhlezi phansi umvule umlomo kukhona njalo eceleni ogqoke i Uniform efana leyama sotsha ukhanya ethontisela umntwana emlonyeni asazi ukuthi engabe emthontiselani

Isigulane esilele embhedeni okukhanya ukuthi basifake into engamncedisa ukuphefumula emakhaleni, njalo kukhona ababili abagqoke impahla zesibhedlela ezokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Abantwana ababili abahleziyo okukhanya ukuthi abantwana laba bakhubazekile kukhona njalo umuntu phakathi kwabo okukhanya edlala labo abantwana laba njalo ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza

Abantu abamileyo kukhona owesilisa ovale amakhala akhe. Uthwele into engani liphepha esandleni. Njalo kukhona owesifazana eceleni. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla kanye lezimota ezimileyo.

Oweseifazana ohlezi phansi okukhanya ukuthi akajabulanga ebusweni bakhe uvule amehlo eceleni kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi engabe ngowezempilakahle

owesifazana ohlezi phansi evale lekhanda eceleni kwakhe kumile njalo owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe phezulu kwetafula kukhona ibhuku elikhanya livuliwe njalo owesifazana lowu ogqoke ijazi elimhlophe ubambe omunye izandla

umama uhlezi phezulu kwesitulo esimnyama njalo phambi kwakhe kukhona ogqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi okukhanya ekhangele emtshineni okukhanya ukuthi uhlola umama

Abantu abamileyo abagqoke kuhle kakhulu, phakathi kwabo kukhona njalo abagqoke impahla zesibhedlela. Abantu bonke laba bavalile amakhala abo okutshengisela ukuthi abafuni kuthola umkhuhlane

Abantu abaleleyo embhedeni okukhanya ukuthi kungaba yizigulane . Njalo kukhona ababili abamileyo abagqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngomongikazi abakhanya ukuthi bayelapha izigulane ..

Umuntu ulele wakhangela phansi ngemuva kwakhe kukhona ombambileyo umhlane wakhe okutshengisela ukuthi engabe emhlaba umuntu ugqoke ibhatshi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungabe ngudokotela.

Owesilisa omileyo ogqoke iyembe emhlophe njalo phezulu kwetafula kukhanya kugcwele imithi etshiyeneyo. Uthwele iphepha esandleni sakhe okukhanya ukuthi uyabala njalo efasitelini kukhanya kulomuntu omileyo.

Isigulani esilele embedeni kukhanya emakhanda esigulani kulabantu ababili abamileyo okutshengisela ukuthi sokungaba ngodokotela njalo eceleni kwesigulane ukhona umtshina obekiweyo kukhanya ukuthi bahlola ngaso isigulane lesi

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana njalo phakathi kwabantu laba kukhona ababili abagqoke izikipa ezimhlophe abaquthileyo phambili kwalaba abamileyo.

Owesifazane okhanya ehlekelela njalo ugqoke okumhlophe phezulu eceleni kwakhe kugcwele izinto ezinengi ezitshengisela ukuthi kungabe kungamambhodlela alo muthi phakathi njalo kukhanya lamafasiteli

Imota yesibhedlela ethwala izigulane. Kukhanya kulomuntu wesilisa phakathi ogqoke isikipa esimhlophe , wafaka lokunye okubomvu phezulu, njalo ngaphansi ugqoke ibhulugwe elimnyama.

Indawo ethengisa amaphilisi, okukhanya kulamaphilisi amanengi atshiyeneyo njalo eceleni sibona kulamankomitsho okunatha amanzi okutshengisela ukuthi kukhona amanzi, ungathenga amaphilisi uhle unathe khonapho.

Abantu ababili abakhanya behlezi. Duzane labantu laba kukhona imota emileyo njalo imota leyi ilombala omhlophe. Duzane lemota kukhona njalo isakhiwo esithengisa amaphilisi.

Izinto sezatshintsha kulezi insuku. Esibhedlela kwesinye iskhathi, odokotela abakuniki amaphilisi, bayakubhalela uhambe uyethenga. Zikhona indawo ezithengisa amaphilisi, njalo ezinye intengo yazo iyabe iphezulu.

Amabhokisi atshiyeneyo akhanya ukuthi ngamabhokisi emithi, njalo kukhona elibomvu, elilombala olithanga. Elibhalwe ngamabala amhlophe, njalo kukhona elimhlophe kanye lokuhlaza elibhalwe ngamabala aluhlaza. Eceleni kulamabhodlela amabili awokuthi.

Ikhona imithi enathwa ngabantwana abancane kuphinde kube lemithi enathwa ngabantu abadala .Imithi leyi iyabe isebenza izinto ezitshiyeneyo awungeke uthi ungumuntu omdala bekunike umuthi womntwana .

Abantu abakhanya behamba emgwaqweni ,njalo kukhanya lemota elombala omhlophe phambili kwemota leyi kukhanya kulesihlahla, kukhona njalo ibhilidi eceleni elilebhakane elibhaliweyo okutshengisela ukuthi yikho okuthengiswa amaphilisi.

indawo ekhanya ithengisa amaphilisi kukhona ibhakane elimhophe okukhanya ukuthi libhalwe ibizo lale indawo njalo kukhona insimbi ezimhlophe ezikhanya ngaphansi kanye lamafasiteli

Amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi engaba ngamaphilisi kumbe imithi phakathi. Ngaphansi kukhanya izigubhu ezilomuthi njalo okukhanya ukuthi konke lokhu kuyathengiswa.

Indawo ethengiswa amaphilisi kukhanya kuhlanzekile phakathi njalo kukhona umuntu owesilisa okhanya engena endaweni leyi okungabe kuyikuthi uyathenga amaphilisi ngoba kuthengiswa amaphilisi.

Amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi engabe elomuthi phakathi kumbe amaphilisi okutshengisela ukuthi kuyathengiswa. Abantu abagulayo bayabuya bezothenga amaphilisi lapha

Amabhokisi alemibala etshiyeneyo kukhona amabhokisi aluhlaza abhalwe ngokumhlophe njalo kukhona amanye alithanga okutshengisela ukuthi engabe elamaphilisi phakathi njalo elapha izinto ezitshiyeneyo

Amaphilisi asethengiswa, ungahamba esibhedlela odokotela bayafika bekubhalele amaphilisi. Nxa bayabe bengelawo esibhedlela ube usuhanba ususiya thenga amaphilisi oyabe uwabhaleliwe.

Amabhokisi alembala etshiyeneyo okukhanya ukuthi engaba lamaphilisi phakathi elinye ibhokisi lilombala olithanga njalo libhalwe ngamabala amnyama njalo amanye amabhokisi amhlophe alombala olithanga ebhalwe ngamabala amnyama.

Kukhanya kuvuliwe umnyango okutshengisela ukuthi abantu bengangena bezothenga amaphilisi kumbe imithi etshiyeneyo. Sokusiya ngokuthi udokotela uyabe ekubhaleleni uyafika ukuthole konke lapha ubesuthenga

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lendawo elibhalwe lapho njalo ngemuva kukhanya isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu aluhlaza njalo.

Amabhokisi amaphilisi amanengi njalo alembala etshiyeneyo kuphinde kukhanye lamagabha amaphilisi ngaphansi aleziciko ezimhlophe okukhanya ukuthi kungabe kuyathengiswa.

Ibhasikili elikhanya limile, okutshengisela ukuthi umnikazi engabe engene phakathi endaweni okuthengiswa amaphilisi. Kukhona amafasitela kanye lomnyango omhlophe ngokombala.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe okukhanya ukuthi usebenza phakathi lapha okuthengiswa khona izinto ezitshiyeneyo ungathola umuthi kumbe amaphilisi njalo kukhona owesilisa omileyo okhanya ukuthi engabe ebuya ezothenga lapha.

zinengi indawo ezithengisa amaphilisi njalo kuyabe kugcwele amaphilisi atshiyeneyo sokusiya ngokuhi wena udokotela uyabe ekubhalele aphi amaphilisi yiwo abafika bekuthengisele wona

Amabhokisi amanengi agadeneyo okukhanya ukuthi ngamabhokisi emithi etshiyeneyo njalo kukhanya ukuthi ayathengiswa amanye akhona abhalwe ngamabala abomvu njalo amanye alemifanekiso.

Indawo ezinengi azithengiseli abantu amaphilizinxa bayabe bengela incwadi evela kudokotela akhuna amanye amaphilizi angavumelwa ukuthi umuntu ewathengise ngaphandle kwencwadi kadokotela njalo kukhona amanye owathenga loba ungelayo incwadi kadokotela

Amagabha ochago amathathu ngaphansi akhanya ukuthi ngabantwana , ngaphansi kukhona amabhokisi akhanya ukuthi ngumuthi, lapha kukhanya kuthengiswa izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Amabhokisi amanengi okutshengisela ukuthi engabe elemithi ehlukeneyo njalo imithi leyi ilapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni. Kukhona njalo ngaphansi izigubhu ezikhanya ukuthi zingabe zilomuthi phakathi.

Amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi amanye engabe elemithi phakathi amanye njalo abelamaphilisi kutshengisela ukuthi kuyathengisa kwonke lokhu ngakho ungabuya uthwele incwadi kadokotela bayakuthengisela.

Amabhokisi amanengi etshiyeneyo okukhanya ukuthi alezinto ezitshiyeneyo phakathi sokungaba ngumuthi kumbe lamaphilisi okutshengisela ukuthi kuyathengiswa njalo zinengi izinto ezithengiswa lapha ezingaso amaphilisi kumbe imithi.

Ababili abesilisa okukhanya bejabule kakhulu. Bakhanya behlekelela ebusweni. Bayaqhawulana izandla. Omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe . Bami lapho okuthengiswa khona amaphilisi le mithi.

Emadolobheni zikhona indawo ezithengisa imithi yamaphilisi, njalo zinengi kakhulu. Odokotela esibhedlela bangafika bengakuniki imithi bayakubhalela. Uhambe uyethenga uthwele ibhuku lakho.

Abantu kukhanya bemile okutshengisela ukuthi balindele ukungena phakathi. Kukhona njalo phakathi abagqoke amajazi amhlophe. Okutshengisela ukuthi ngabantu beze mpilakahle. Abangabe beselapha abantu.

Abantu abahleziyo phansi okukhanya ukuthi kungabe kunga bantu beze mpilakahle. Phezulu kwamatafula kukhona izigubhu zamanzi. Njalo bahlezi ezitulweni ezigqokiswe ngamalembu alombala omhlophe.

Umama ubambe umtwana omcane. Kukhona njalo phambili ogqoke okumnyama Kanye loku bomvu. Okhanya evule umtwana emlonyeni. Okutshengisela ukuthi kukhona amthontisela khona. Njalo umama ugqoke isikipa esilombala olithanga.

Abantu abahlezi etshanini obuluhlaza njalo kukhona owesilisa omileyo phambi kwabantu laba ugoqe izandla. Ngemuva kukhanya izihlahla ezinengi njalo eziluhlaza, kukhona lesakhiwo esikhanyayo.

Abantu abahlezi ezithulweni ezilombala omhlophe abanengi. Kukhona njalo abagqoke amajazi amhlophe phakathi kwabo okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle njalo kukhanya abantwana ababili abangani bayadlala.

Abantu abakhanya bemile etshanini kukhona ababili abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi kungabe kungabantu bezempilakahle njalo kukhona abanye abakhanya befulathele laba okutshengisela ukuthi kukhona abakukhangeleyo.

Abantu besifazana kanye labesilisa abahlezi phansi abagqoke okumhlophe phezulu ababili njalo kukhona phambi kwabo omileyo ogqoke isikipa esilombala obomvu kanye lebhulugwe elimnyama ekhanya ukuthi engabe ekhuluma labantu laba.

Abantu abamileyo kukhona njalo abahleziyo. Phakathi kwabantu laba kukhona abagqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngodokotela kumbe omongikazi. Kukhona njalo itafula.

bagcwele abantu banengi abanye bamile ngezinyawo abanye bahlezi njalo phakathi kwabantu laba kukhona utshani obuluhlaza obukhanya phansi kanye lezihlahla ezinkulu

Abantu abamileyo abanengi phakathi kwabantu laba kukhanya kukhona abaqgoke amajazi amhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempila kahle abalande abantu laba asazi ukuthi bengabe bezobasiza ngani

Umama uhlezi phansi, ubambe umntwana, ukubana umongikazi amhlabe, njalo kukhanya ethwele ijekiseni. Eceleni kukhona njalo itafula. Phezu kwetafula kukhanya kulezinto ezitshiyeneyo, njalo kukhanya abantu abagqoke ezimhlophe.

Abantu abanengi abahleziyo ezitulweni kukhona njalo omileyo phakathi kwabo okhanya ukuthi uyabachasisela kumbe uyabafundisa njalo kukhanya omunye ohlezi phambili eyedwa okuletafula phambi kwakhe.

Abantu abanengi abamileyo kukhona abagqoke izikipa ezimhlophe loapho njalo abantu abanengi baphakamisile izandla phezulu okukhanya ukuthi bajabulile phansi emhlabathini kukhona utshani obuluhlaza Kanye lezihlahla ezikhanya ngemuva kwabantu eziluhlaza lazo.

Abantu abamiyo abesilisa kanye labesifazana kukhona ababambe amaqolo ngemuva kwabo kukhanya izakhiwo eceleni kwesakhiwo lesi kukhona isihlahla esiluhlaza esilamaluba alithanga

Abantu bakhanya bemile ngenyawo okutshengisela ukuthi bajabulile. Abanye baphakamise izandla njalo eceleni kukhona isitulo esilombala omhlophe. Phansi njalo kukhanya utshani obuluhlaza.

Abantu abanengi abamileyo endaweni elotshani obuluhlaza tshoko njalo kukhanya kulezintaba kuphinde kubekhonanjalo obambe ibhasikili eceleni kwebhasikili kukhona umntwana okhanyayo.

Abantu abanengi abagcweleyo abanye bahlezi phansi abanye bamile njalo phakathi kwabantu laba kukhona ogqoke ibhatshi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela eceleni kwakhe kukhona itafula.

Abantu abamileyo. Abantu laba bagqoke okumhlophe phezulu njalo ngemuva kwabo kukhanya kulebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo kukhona ibhilidi abame duzane kwalo.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe. Kukhona ogqoke ijazi phakathi kwabo elimhlophe okutshengisela ukuthi engabe engumuntu wezempilakahle. Ubambe owesilisa isandla njalo owesilisa ukhanya ehlekelela okutshengisa ukuthi kukhanya ujabulile.

Abantu abakhanya ukuthi bengabe bengabasebenzi bezempilakahle abagqoke okumnyama njalo kukhona othwele ibhokisi elimhlophe esandleni kukhona okuqhubela abantu okukhanya ukuthi baholisa abantu

Abantu bezempilakahle kukhanya bavakatshele abantu besigabeni. Abantu kukhanya behlezi phansi, bona bakhanya begqoke amajazi amhlophe phezulu njalo kukhona abanye abantu abamileyo.

Abantu abesilisa kanye labesifazana abagqoke izikipa ezimhlophe phezulu njalo kukhona phakathi kwabo abagoqe izandla omunye ufake izandla esikhwameni, ngemuva kwabo kukhanya kulabantu

abantu bamile egcekeni kukhanya inhlabathi phansi njalo eceleni kukhona utshani obuncane kulezihlahla ezinkulu njalo khonalapho kukhona phakathi kwabantu laba abagqoke amabhatshi amhlophe okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu bezempilakhle

Abantu abahlezi phansi phakathi kwabo kukhanya kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngabantu bezempilakahle bagqokile njalo amakhala abo ukuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Abantu abanengi okukhanya ukuthi bayahlanyela asazi kumbe bahlanyela amaluba njalo kukhona phakathi kwabo othwele ikhuba njalo abanye bagqoke ama unifomu afana lawama sotsha kulezihlahla ezikhanya ngamuva eziluhlaza

Abantu ababili abesifazana okukhanya bejabulile ebusweni babo, njalo bathwele abantwana ezandleni. Abantwana laba bagqoke izikipa ezilombala ofananayo. Njalo duzane kwabo kukhona izihlahla.

Owesifazane oleleyo ogqoke isikipa esilombala oluhlaza kukhanya bemhlaba ijekiseni. Ijekiseni leyi isingabe ivikela lumama ukuthi engazithwali kumbe nxa kuyikuthi uyagula bayabe bemvikela emkhuhlaneni.

Umuntu ogqoke isikipa esimhlophe esibhalwe ngokubomvu ekhanya ebambe isandla somuntu okutshengisela ukuthi engabe emthatha igazi emhlaba efuna ukuhlola igazi ukuthi alilalo yini igcikwane le hiv.

Owesifazana okhanya elele embhedeni, bamhlaba ijekiseni okutshengisela ukuthi kungabe kuyijekiseni yokuvikela ukuthi angazithwali kumbe engabe elomkhuhlane awugulayo njalo.

Amadoda amane akhanya egonene njalo wonke agqoke izikipa ezimhlophe phezulu kukhona njalo abanye abantu abakhanya bemile phambili kwamadoda lawa.

Umama ulele embhedeni uzithwele, kukhona udokotela eceleni ugqoke iyunifomu. Esibhedlela kukhanya efake umtshina umama esiswini njalo eceleni kukamama kukhona owesilisa ongaba yindoda kamama lowu ekhanya embambile.

Owesifazana ohlezi phansi ekhanya ethwele igilazi lamanzi esandleni okukhanya ukuthi kungabe kukhona ifuna ukukunatha ngamanzi lawa owathweleyo njalo ugqoke okumnyama phansi.

Umama ohlezi phansi uqhiyile ikhanda njalo esandleni sakhe kukhanya ethwele amaphilisi phambili kwakhe kukhona njalo owesifazana oqhiyileyo phezulu kwetafula kukhona umtshina asazi ukuthi ngumtshina wokuhlolanikukhanya ukuthi bayaxoxisana.

Umtwana okhanya evule umlomo njalo ukhanya uvale lamehlo. Kulesandla esikhanya ukuthi sibambe umntwana isilevu njalo esinye sithwele umuthi okutshengisela ukuthi ufuna ukuthontisela umntwana emlonyeni

Umama ulesisu esikhulu okukhanya ukuthi umama engabe ezithwele njalo kukhanya phezulu ugqoke esilombala olithanga izandla zakhe tombola zibambe isisu

Owesilisa okhanya eqhiye ikhanda njalo uzifake isipenda mlomo esibomvu emlonyeni wakhe. Ukhanya lendevu ukuthi ngumuntu wesilisa njalo ugqoke iyembe emhlophe phezulu.

Ababili abahleziyo phansi, eceleni kwabo kukhona itafula njalo bakhanya befake izifonyo emakhaleni okutshengisela ukuthi bavikela umkhuhlane. Omunye njalo kukhona akubambileyo ezandleni zakhe.

Owesilisa kanye lowesifazana okutshengisela ukuthi kungaba ngumfazi lendoda. Njalo owesilisa ugqoke isikipa esimhlophe phezulu. Kukhanya bebambene, okutshengisela ukuthi bengabe bethandana laba abantu.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe okukhanya ukuthi kungabe kungamajaha asakhulayo . Njalo kukhona omileyo phakathi kwabo, okukhanya ukuthi engabe bebafundisa kumbe ekhona obachasisela khona.

Kulezinsuku abantu abesifazana sebethandana bodwa kukhanya abantu ababili abangabesifazana abagoneneyo njalo omunye wakhona ugqoke okumhlophe lokumnyama belukile amakhanda bahle njalo bagqoke amacici endlebeni.

Owesifazana ohlezi phansi ekhanya eziyelula njalo ugqoke okumnyama phansi kanye laphezulu. Ukhanya elukile ikhanda lakhe. Eceleni kwakhe kukhona isigubhu samanzi okutshengisela ukuthi uyanatha.

Owesifazana obambelele phansi ekhanya eziyelula umzimba njalo ugqoke okumnyama ngaphansi. Eceleni kwakhe kukhanya kulamaluba, amaluba lawa aluhlaza.

Abantu abamileyo abagqoke okumhlophe phezulu kukhona njalo okulombala obomvu ongani yisiphambano okutshengisela ukuthi kungaba ngabantwana besikolo njalo kukhona ababili omunye ugqoke okubomvu phezulu.

Owesilisa ohlezi phansi phezulu kotshani obuluhlaza tshoko ekhanya ebambe inyawo zakhe ngezandla okutshengisela ukuthi uyazelula. Engabe eqeda ukugijima njalo ngemuva kwakhe kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Kukhona olele phansi okutshengisela ukuthi engabe eselimele njalo kukhona ababili abakhanya bemsiza lo olele phansi. Abanye njalo sebemile babambe amaqolo okutshengisela ukuthi bengabe sebedanile ngomunye wabo oselimele.

Umuntu okukhanya elele embhedeni okutshengisela ukuthi engabe elimele unyawo njalo kukhona abantu abamileyo abagqkoke amasudu. kanue kamathayi kukhona njalo abagqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba kungabasenzi besesibhedlela

Owesilisa ohleziyo ogqoke iskhipha njalo kukhanya iqinile lo muntu ubambe ingalo yakhe okukhanya ukuthi engabe elimele esizwa ubuhlungu.

Owesifazana olikhiwa ohlezi phansi duzane kwakhe kukhona ama laptop ngokunjalo ukhanya ethwele ucingo elufaka endlebeni okutshengisela ukuthi uyakhuluma. Kukhona njalo imitshina eminengi ekhanyayo.

Umuntu wesilisa omileyo egqoke ihembe emhlophe. Njalo eceleni kwakhe kukhona ithafula . Njalo kukhanya lomubhu ekhangele kumabona kude okukhanya ukuthi kukhona akukhangeleyo.

Odokotela esibhedlela bayasebenzisa amathulusi amanengi nxa ugula. Kukhona isigelo njalo lamaphilisi lokokuhlola ukuthi uumuntu nxa egula umzimba wakhe utshisa okungakanani.

Umntwana uhlezi phansi ukhamisile, kukhona eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela. Ubambe ikhanda lomntwana njalo uhlezi esitulweni esimnyama. Kukhona njalo abamileyo abantu.

Abantu abahleziyo njalo kukhona abamileyo khonapho. Phezulu kwetafula kukhanya kulamaleputopu okutshengisela ukuthi bayawasebenzisa khanye lesigubhu samanzi lebhokisi elilombala omhlophe. Eceleni kukhanya kulomama ogqoke okulithanga phezulu.

Owesifazane okhanya ebambe umntwana ikhanda njalo phezulu kwetafula kukhona umtshina. Uthwele umtshina ukhanyisa umntwana emehlweni okukhanya ukuthi kukhona amkhangela khona njalo umntwana uvule amehlo.

Abantu ababili, omunye ugqoke iyembe emhlophe owesilisa okukhanya engani uchasisela lowu ohleziyo phansi. Duzane kwabo kukhona umabonakude njalo kukhanya ubhalwe ngamabala amhlophe umabonakude.

Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo iphepha elimhlophe okukhanya umuntu ebambe usiba esandleni eceleni khonapho kukhona njalo umakhala ekhukhwini kanye lamathulusi asetshenziswa ezibhedlela

Abantu abamileyo kukhona njalo abahleziyo phansi abamileyo kukhona othwele umakhalekhukhwini esandleni njalo lo oseceleni kwakhe ugqoke amagogorosi laba ababili abahleziyo kukhona njalo othwele umakhalekhukhwini esandleni

Kudala okhokho bethu babengahambi ezibhedlela. Babehamba egangeni bryezigebhela imithi etshiyeneyo. Kuya ngokuthi uyabe usiyadinga izihlahla esilapha uphi umkhuhlane. Kumele uqale ubezazi izihlahla ungakayi gebha egangeni.

Kusegangeni kugcwele izihlahla ezinengi njalo kulotshani obuluhlaza phansi, izihlahla lezi ezinye zilamaluba alithanga. Asazi ukuthi izihlahla lezi zingabe ziselaphani. Kumele ubezazi kuqala izihlahla ukuthi zingabe ziyelapha wuphi umkhuhlane

Isihlahla esikhanya silamaluba alithanga okutshengisela ukuthi kungaba yisihlahla sesintu esingabe silapha abantu. Kuya ngokuthi wena ubulawa yikwiyini. Kumele ubesazi njalo ukuthi selaphani.

Imithi yesintu emnengi okutshengisela ukuthi ingabe iselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Imithi leyi ifakwe phakathi kwemiganu yezigodo.

Amagabha amathathu okukhanya ukuthi kungabe kulamaphilisi phakathi njalo amagabha lawa ahlukene likhona igabha elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu njalo kukhona elimhlophe elibhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka amagabha lawa wonke aleziciko ezimhlophe.

Abantu abanengi kudala babephila ngemithi yesintu, imithi leyi uyithola egangeni, uyahamba uyegebha, sokusiya ngokuthi ubulawa yikuyini njalo kumele ubezazi izihlahla ukuthi ziyelaphani ngoba zinengi egangeni.

Kudala okhokho bethu babethi benga gula ,babengahambi ezibhedlela babezilapha ngemithi yesintu ,babehamba egangeni bayegebha izihlahla , ngabantu ababesazi kakhulu imithi ,abantu bakhathesi abasaqakathekisi imithi yesintu

Umuntu ohlezi phezu kwesitulo eslombala omnyama ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu kukhanya ukuthi kukhona akuthweleyo ezandleni zakhe phezu kwetafula kukhona izigubhu ezimbili ezileziciko ezibomvu

Ibhodlela elikhanya ukuthi kungabe kulibhodlela lamaphilisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo ibhodlela leli lilesiciko esimhlophe.

Izandla zibambe umganu wesigodo. Umganu lo phakathi kukhanya kulemithi yesintu njalo kukhona amahlamvu aluhlaza phakathi khonapha asazi ukuthi kungabe kuselaphani.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye lomvu, elibhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngabomvu okutshengisela ukuthi kungaba libhokisi elilamaphilisi phakathi.

Umuthi wesintu okhanya ufakwe ephepheni elikhanyiselayo njalo elilombala olithanga okutshengisela okutshengisela ukuthi umuthi lowu uyathengiswa njalo abantu abahlala emakhaya abathengi umuthi, bayahamba beyezigebhela izihlahla zesintu.

Nxa uyake uvakatshele izangoma kumbe izinyanga ungangena ezindlini zabantu laba uyathola kugcwele imithi etshiyeneyo phansi. Okutshengisela ukuthi bayabe belapha ngayo abantu ababuya begula kumbe abazodinga uncedo kubo.

Owesilisa okhanya esegangeni ebambe amahlamvu ezihlahla kugcwele izihlahla ezinengi duzane kwakhe ugqoke isikipa esimhlophe phezulu okukhanya ukuthi engabe esikha amahlamvu ezihlahla lezi

Abantu abakhanya besegangeni bekhanya njalo behleka okutshengisela ukuthi bajabulile bazigebhela izihlahla bedinga imithi yesintu etshiyeneyo njalo abanye bayakwanisa ukuthi behambe beyethengisa bezitholele imali.

Amahlamvu alombala oluhlaza alamaluba amhlophe kanye lalithanga. Isihlahla lesi asazi ukuthi singabe siyelapha wuphi umkhuhlane emzimbeni womuntu. Kumele uqale ubesazi ukuthi selaphani.

Isihlahla esingani ngesechena. Ichena liyasetshenziswa ngekhaya ngabantu abanengi .Liyelapha inkukhu .Uyathatha uliqume ulifake emanzini anathwa zinkukhu nxa ziyabe zigula

Izihlahla ezinengi egangeni zilamahlamvu aluhlaza okutshengisela ukuthi azishoti mahlamvu izulu liyana kakhulu njalo amahlamvu lawa ezihlahla abanye bayawathatha bayewasebenzisa belapha imizimba yabo kuyabe sokusiya ngokuthi wena ubulawa yikuyini.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu njalo amahlamvu lawa alombala oluhlaza tshoko, asaz ukuthi amahlamvu lawa engabe eselapha uphi umkhuhlane emzimbeni. Kumele ubekwazi ukuthi ayelaphani.

Umama uhlezi, ngemuva kwakhe kukhanya kugcwele imithi esemaphepheni akhanyiselayo njalo okukhanya ukuthi imithi leyi iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Esandleni uthwele imbodlela ekhanya ilomuthi ngokunjalo

Kulabantu okukhanya behlezi. Eceleni kwabantu laba kugcwele imithi eminengi eyesintu njalo eminye ikhanya ifakwe phakathi kwezigubhu okutshengisela ukuthi abantu laba bayathengisa imithi leyi bethole imali.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi abantu bayahamba egangeni beyegebha izihlahla abanye bayabe befuna impande zezihlahla abanye njalo bayabe befuna amahlamvu ezihlahla babuye bayenze imithi yesintu bethengise

kambe ukuthi kungabe kusemasimini na ngoba kukhanya kulomumbu omncane otshengisela ukuthi usanda kumila eceleni njalo kukhona isihlahla isihlahla lesi singaba lusizo ezimpilweni zabantu kungaba yisihlahla esiyelaphayo njalo

Izihlahla zesintu sizithola egangeni njalo kumele ubekwazi ukuthi izihlahla lezi ziyelapha wuphi umkhuhlane ungacini usinatha into engayisiyo ngoba uyacina usugula.

Abantu abane abathathu baquthileomunye ukhanya ukuthi engabe egebha isihlahla kukhona njalo omileyo ogqoke isikipa esimhlophe ekhanya ebambe isihlahla asazi ukuthi izihlahla zonalezi abazigebhayo ziyelaphani.

Isihlahla esisegangeni kugcwele amahlamvu phansi njalo isihlahla lesi sesingaba lusizo empilweni zabantu sokungaba yisihlahla esiyelapha isifo esithile emzimbeni okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi siyelapha wuphi umkhuhlane emzimbeni.

isihlahla esiluhlaza ishlahla lesi sesingaba lusizo ebantwini sesingalapha nja imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu okuqakathekileyo yikuthi kumele ube kwazi ukuthi selaphani

Isihlahla esikhanya engani yisihlahla sepopo. Njalo isikhathi esinengi isihlahla lesi sitholakala emakhaya . Abantu bayasihlanyela bathi amahlamvu aso alusizo njalo abanye bayabe befuna abantwana besihlahla lesi.